Omhlophe owesilisa ume phambi kwabafundi bakhe. Abahlezi ezihlalweni ezitshiye tshiyeneyo njalo amatafula abo elombala obomvu.

Yindawo yokudlela kulabantu abatshiyeneyo abahlezi ezihlalweni ezimhlophe qhwa. Kulezibane ezikhanyisileyo njalo kufulelwe ngamazenge.